Varumbwana vedu kuzvikora kwona kwavanoenda, vanofundiswahee maringe ngezveutano, kuti vakone kushambe nyara, pona pavanosgandise chimbuzi, uye vasarya pona apo pevanenge vasina kushambe nyara.

Igwinyiso remene-mene, mukati mezvikora zvevarumbwana amungofundiswi zvidzidzo chete asi munofundiswawo mitambo yakasiyana-siyana zvinosanganisira kurumba, kutamba mabhora.

Maizviziya ere kuti arumbwana edu anoenda kuzvikora kunofundiswa maringe ngeutsanana uye maringe ngekuti vave vandu pane vandu ,vakone kuremekedza amweni

Mundaramo yedu tinosisoendesa varumbwana vedu kuzvikora kuti vadetsereke ponapo patinenge teida kuti vazova vamangwani vachatitungamira munyika ino kubudikidza ngekufunda kwavanenge vakai.

Zvikora zvevarumbwana zvakabaanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinovafundisa kuti vakone kudzingwarira uye kuti vakone zviro zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo sokuchingamidza vasharuka kwava.

Dzimweni nguva tinoona kuti vandu vazhinji vanongoisa varumbwana wavo kuzvikoro kuti varumbwana vakwanise kubetsereka apo neapo pavange veida kufunda zviro zvakasiyana-siyana .

Gwinyiso randino ziya nderekuti varumbwana vanoenda ku zvikora havazo fanani ne avo vasinga endi uye varumbwana ava vano peesira vane huntu pane vantu uye vanokona ku chingamidza vantu.

Mimweni mikuwo tinoona kuti varumbwana vedu vanoenda kuzvikora kunofunda. Nedzimweni mikuwohe vanoenda kunofundiswa zvidzidzo zvenyara dzavo. Kumweni vanofundiswa kuti vatokona kana kubika chaiko.

Maizviziva here kuti varumbwana ndivo vachava madhokodheya amangwani izvi kubudikidza ngekufunda kwavanoita mukati mendaraunda vantu ava vanobafunda yambo.

Igwinyiso remenemene tikaningira nyamashi tinoona kuti vanthu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera kuti vanohinwa hosha dzakasiyanasiyana uye varumbwana ava vanosisahe kuenda kuchikora kuti vazotidetsera pavanova madhokodheya amangwani.

Mukati mezvikora tinoona varumbwana vanoendamo kuti vadetsereke kubudikidza ngekufundiswa kwakasiyana siyana kwavanoitwa mwona imwomwo vantu ava vanozopedzusira vokona kuchingamidza vantu kubudikidza ngekufundiswa.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwendaramu dzedu varumbwana vedu vamweni vakubabeta chiyungu kubudikidza ngekufundiswa kwavanenge vakaitwa mukati mwendaramu yavo .

Mai zviziya ere kuti varumbwana vedu pavano enda ku chikora vano fundiswa zvidzidzo zvakasiyana zvidzidzo zvimweni zvino sanganisira zvidzidzo zve kurima zvidzidzo zveku bika uye zvidzidzo mabika uye zvidzidzo zve chiyungu.

Igwinyiso remene-mene zvikora zvevarumbwana zvakabaatikoshera yaampho, mukati mwendaramo yedu, ngekuti zvinochengeta arumbwana, pona apo tinenge tiri kuchiko, tiri kumushando yedu, uye zvinode....

Zvikora zvevarumbwana zvakabanaka maningi ngekuti zvinovafundisa kuti vakone zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo. Kukona kubhuya chiyungu chemene mene.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kuti vafundiswe maringe ngezvebasa ravanoda kuzoita mukati mwendaramo yawo .

Ngendaa yekuti vantu vanosisa kunge veiende kuzvikora izvi zvinoitirwa kuti vantu ava vazotidetsera ramangwana ngekuti ndivo vetinotarisira kuti ndivo achatiriritira.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vanofundiswa mishando yakasiyana siyana uye vantu ava ndivo vatinoringira kuti vazotibetsera pane ramangwani .

Mukati mwezvikora tinoona kuti antu vazhinji vanoendemwo. Kuti vanofundira maringe ngezvekuti vazokona kushanda mishando yavo yendaramo dzavo.

Maizviziva here kuti kuzvikora zvepadera vandu vanoendeyo kuti vafundiswe maringe ngezverushando ravanoda kuzoita uye vazozviriritira ramangwani ravo.

Tikaningira mukati mwezvikora zvepadera vanhu vanosisa kuendemwo kuti vanodetserwa zvakasiyanasiyana mumishando yavanoda kuzoita mukati mwendaramo yavo.

Maizviziya ere nyamashi unowu kuti kuzvikora vantu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana izvo zvinositse kuvabatsira mukati mendaramo yavo kuti vazokona kudzingwarira.

Igwinyiso remene-mene tikaringira mukati, mwezvibhedheya, tinoona kuti vantu vanonge veibveyo, vakabvawo ngekuzvikora zvepashi-pashi, kuti vazofundiswa mishando yavo iyi.

Mwaizviziya ere kuti kuzvikora zvepadera ndiko kunofundiswa vantu kuti vakone mishando yenyara dzavo, ndikwo kwetinoona kunobve ana makhanika, vanogadzira movha dzatinohamba nadzo.

Tinoringira kuti mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanofundiswa zviro zvakasiyana siyana. Vamweni vanofundiswa kuti vave varimi avo vanozorima zvirimwa zvakasiyana siyana.

Tika pinda mukati mwe zvikora tinoona kuti zvikora zvino detsera yambo zvikora ndizvo zvino umba vantu uye ndizvo zvino detseredza vantu kuti vazo pfuma ra mangwani ravo.

Gwinyiso randinoziya nderekuti zvikora zvepadera zvinofundisa vantu kuti vaite mishando yakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo uye zvikora izvi zvakabanaka yaamho ngekuti zvinonasirwa nyika yamangwani.

Ngenda yekuti muzvikora zvepadera vantu vano fundiswa maringe ngezve mishando yona yavanoda kuita izvi tinoona zvakanaka yambo ngekuti zvino betsera kuvaka nyika.

Gwinyiso randinoziya nderekuti mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekuenda kuzvikora zvepadera. Zvikora zvepadera izvi zvinodetsera vantu yaamho.

Ngenda yekuti vantu kuzvikora vanoenda kunofundira mishando yakasiyana siyana ndau iyi yakatikoshera yambo tinobaiona kunaka kwayo uye tinoona kuti inochinja nyika zvakabati.

Maizviziya ere kuti mukati mwe zvibhedhleya vantu vano shandemwo vakabva ngeku zvikora zvepa dera ndiko kona kwavai fundiswa kuti vazokone mishando yavo yavanoita nyamashi.

Tikaningira nyamashi mukati mwezvikora zvepadera ndiko kunobva vantu vayani vanozotibikira zvinonaka mukati mwema taundi asi vantu ava vanobaafundiswa yaambo mishando yavo.

Igwinyiso tikaningira mukati mwezviko zvepadera tinoona kuti tinosisa kudetsereka kona ikweyo kubudikidza ngemishando inenge yeitwa yatinofundiswa ko.

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vazhinji vanoende muzvikora kuti vaende kunodetsereka ngekuti muzvikora ndimwona munotarisirwa kuti vanthu ndimwo mwavanoumba mabasa evanoda kuzoita.

Nyamashi unou tinoningira kuti mukati mwezvikora tinoona kuti vantu vanofundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana .Zvinosanganisisra kuti vakonevo kurima, vakonevo kuaka nekusona kana kusuka.

Mukatii mezvikora zvedu zvepadera tinoningira toona kuti Varumbwana vedu vanoenda iyo kuti vandofundiswa zvidzidzo zvasiyana siyana zvimweni zvidzidzo zvinosanganisira kusona kuwaka

Zvemeneme, muzvikora zvinoenda varumbwana vedu munofundiswa zviro zvakawanda, munofundiswa zvidzidzo zvakawanda zvinozoita kuti vakone kurarama munyika yamangwani uye zvidzidzo izvi zvinosanganisira kunona kutodzirimira.

Mukati mezvikora zvepadera zvinoenda majaha nemhandara tinoona kuti vanofundiswa zviro zvakasiyanasiyana vamweni vanofundiswa kugarisana nevamweni mukati mendavo dzevanogara .

Mukati mwezvikora zvepadera tinoona kuti vantu vanofundiswa zvakasiyana siyana kuti vakone kuzozviita mukati mwendaramo yawo kuzvikora konakoyo kunofundiswahe hunhu

Nyamushi unoo tinoona kuti mukati mwezvikora zvinofunda majaha nemhandara dzichiri kutemwa dzinobve ngazi vanosisa kufundiswa kuti vakone kugarisana nevamweni zvakanaka uye vabve mune zvinodhaka.

Mukati mezvikora tino ningira kuti vandu vanofundiswa zviro zvaka siyana siyana vamweni vano fundiswa rudo kuti vakone kuzvida pachavo vamweni he vano fundiswa maringe ngezveutano.

Nyamashi tino ningira kuti mukati mezvi kora zvepa dera varumbwana vedu vanoendeyo kuti vafundiswe mishando yaka siyana siyana izvi zvino betsera yambo ngekuti vandu ava ndivo rama ngwani redu.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kuenda kuzvikora kuti vafundiswe zvidzidzo zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvikora zvepadera, vantu vazhinji vanoendemwo kuti vadetsereke ponapo pavangadai veida kudetsereka, uye kunofundiswa kuti vantu vasiye zvinodhaka.

Igwinyiso re mene mene tinoziya teshe kuti mukati mwe ndaramo dzedu vantu vazhinji vanoenda ku zvikora kuti vazo kwanisa kuzvi detsera ra mangwani ravo.

Maizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendeyo kuti vanodetserwa maringe ngekuti vazoite mishando mishando inosanganisira idzo dzavanozoita ngenyara dzavo.

Zvemene mene zvikora zvevarumbwana munofundisa zviro zvakasiyana siyana mumweni anofundiswa zvidzidzo nekubhuya chirungu kubaa chibeta kwemene mene.

Maizviziya ere kuti zvikoro zvepadera ndau inodirwa kudanana maningi nekuti zvinovafundisa kuti vadzingwarira uye vakone kudzishandira ngenyara dzavo pavanenge vari pona apapo.

Ngenda yekuti muzvikoro vantu vanoendemwo veida kudetserwa tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kugumemwo pona apo pavanozoda kuita mishando yakasiyana siyana.

Nyamashi unowu tinoringira toona kuti vantu vazhinji vanosisa kuenda mukati mwezvikora kuti vafunde, uye vanosisa kufunda zviro zvinozovadetsera mukati mwendaramo yavo mangwani.

Zve mene mene mukati mwe zvikora zvepa dera antu vano fundiswa zvidzidzo zvaka siyana siyana zvidzidzo izvi ndizvo zvinozo taura kuti vakazvi kona ano zoite mishando iri mu ndaramo yavo.

Gwinyiso remene mene mukati mendaramo dzedu tinosisa kuendesa varumbwana vedu kuzvikora zvekuti varumbwana ndova mangnwanu vanosisa Kufunda kuti vazongwarirawo pona apo patingadai tavasharikwa.

Maizviziya ere nyamashi unoyu kuti mukati mezvikora zvepadera vantu vanoendemo kuti vaende kunodetsereka zvikora izvi zvinobatidetsera yaambo ponapo patingadayi teida kudetserwa.

Vantu tinosisa kuendesa vana vedu kuzvikora zvepasinde ngekuti tikavaendesa kuzvikora zvekuretu, vamweni vakhona avagumi vanobagarira murodhi veitya kuhamba mimango mikurutu.

Zvemene-mene tikakaningira nyamashi unowoo tinoona kuti vantu vazhinji varikuenda kuzvikora zvapadera kuti vandodetsereka. Kuzvikora kona ikweyo kunodetsrwa kuti vantu vaite mushando yakasiyana-siyana mundaramo mwawo.

Zvikoro zvepadera zvinosisa kufundisa vantu kuti vakone mishando yakasiyana -siyana mukati mwendaramo dzavo uye zvikora izvi zvinobadetsera yaamho.

Maizviziya here kuti zvikora zvepadera vantu vanoenda kunofundeyo kwemakore akati kuti veifundiswa maringe ngezvemushando yaanoda kuzoita mukati mwendaramo yawo.

Igwinyiso remene-mene tikaningira nyamashi tinoona kuti mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendemwo kuti vafundiswe mishando yakasiyana-siyana uye mishando iyo inosisa kushanda yaambo.

Mwaizviziya ere kuti muzvikora zvepadera vantu vazhinji vanoendemwo kuti vafundiswe maringe ngezvemishando yavanoda kuzoita ponapo pavanenge vakura mukati mwendaramo yavo.

Zvikora zvepadera ndiko kwatinoona vantu vanoenda kundofundira mishando akasiyanasiyana. Uye zvikora izvi zvinofundisa yaambo kuti muntu akwanise kudzibatsira maringe ngezveutano hwake.

Igwinyiso kuzvikora zvepadera tinoningira kuti ndiko kunoendwa nevantu avo vanoda kuzoshanda mishando yakasiyana siyana uye zvikora izvi zvinobadetsera yaembo kuti muntu akwanise kuhinwa.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti muzvikora zvepa dera vantu vazhinji vanosisa sisa kunge veyiendeyo kuti vafundiswe maringe ngezvemishando yavanoda kuzoita pona pavanenge vakura.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera ndivo vatinotarisira ngekuti ndivo vanozotiriritira ramangwani. Uye ndivo vanovaka nyika pona apo, kubudikidza ngemishando yavanozoita.

Vantu vanoenda kuzvikora zvepadera vanosisa kuendayo kuti vafundiswe maringe nemishando yavangada kuzoita mukati mwendaramo yavo uye vantu ava vanoumba nyika ramangwani.

Zvikora zvepadera tinoningira kuti kunoendwa nevantu vona avo vanenge veida kufundira mishando yavo yakasiyana -siyana. Ndiko kunobva madhokodheya nana mukoti vanyamashi kuzvikora izvi.

Gwinyiso remene mene muzvikora zvepadera tinosisa kuona vantu vanofundiswa maringe ngezvemushando yevanoda kuzoita mukati mwendaramo dzavo uye vanosisa kuzotidetsera ramangwani.

Gwinyiso randiri kuziya nderekuti mukati mwendaramo muntu unosise wo kutsvaka chikora chaanoenda kuti azodetserwa maringe ngezvebasa raanoda kuita mundaramo make.

Inini ndine shuwiro dzekuti ndizogumawo kuzvikora zvepadera kuti ndizoitawo makhanika wemotikari ndizodetsera mhuri yangu ndeionawo kamari kangu kuti ndizoriritira mhuri.

Mwaizviziya ere kuti zvikora zvepadera zvinofundisa vantu maningi kuti vazokone kudzishandira ngenyara dzavo. Zvinofundisa vantu mabasa akita semadhokodheya kana kuti vafundisi.

Maizviziya ere kuti zvikora zvepadera vanthu vazhinji vanoendeyo kuti vafundiswe mishando yakasiyana siyana mukati mwendaramo yavo izvi zvinodetsera kuti vazokone kuriritira mburi dzavo mangwani .

Maizviziya ere kuti mukuwo mukati mwezvikora zvepadera vantu vazhinji vanoone mishando, kuburikidza ndizvo zvikora izvi, uye ntaraunda inobaasumukira yaamho, mukati mwemwepfuma.

Vantu vazhinji vanoenda muzvikora kuti vadetsereke pona apo pavangadai vazwa kuti vanoda kuzoita mishando yakadayi mukati mwendaramo yavo zvikora izvi zvinodetsera yaambo mundaramo dzevanhu.

Ngendaa yekuti vantu tinoda kuzoshanda mangwani tiriritire mburi, tinosisa kuenda kuzvikora zvepadera, ngekuti zvinotifundisa kuti tikone mishando yakasiyana- sityana mukati mwendaramo yedu.

Ngendaya yekuti muzvikora tinoona kuti vantu vanoendeyo kuti vaonere kufunda zvifundo zvakasiyana siyana vantu ava vanosisa kudetsereka ponapo pavanoenda kuzvikorayo.

Ngendaa yekuti muzvikora zvepadera vantu vanodakarire kuendamwo vantu vanosisahe kuziya kuti mishando iyi vanozoishandisa ngemwazvo yavanenga vafundiswa mwona umwomwo kuti zvidetsere nyika.

Gwinyiso remene mene tikaningira nyamashi unou tinoona kuti muzvikora zvepadera vantu vanoendewo kuti vandofunda maringe ngezvemushando yavoda kuzoita mukati mwendaramo yavo izvi zvinodetsera yambo kuti vantu vazozvidetse.

Tai zviziya ere kuti ku zvikora zvepa dera ndiko kuno gadzirwa madhokoteya atino ona nyamashi veitipe mutombo mukati mwe zvibhedhleya inyaya yekuti vanenge vakabai fundiswa yambo kuti vakone mishando yavo.

Igwinyiso remene mene muzvikora zvepadera vantu vanoenda kuti vazokone kushanda mishando yavo yavanoda kuzoita mukati mendaramo yavo izvi zvakabanaka yaambo nekuti vantu ava vanozokona kudziriritira ramangwani ravo.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vafundiswe maringe ngemishando yavangada kuzoita mundaramo yavo uye mishando iyi inosisa kuvadetsera.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mukati mezvikora zvepadera vantu vanoende kofundiswa maringe nezvemishando yavanoda kuzoita mundaramo mavo. Izvi zvakabaanaka yaamho.